Zvinodakadza kana hurumende yazviona kuti kwaita chirwere chinodabkudzivirirwa yopinda munharaunda yodetsera munthu wega wega kuti ave ane utano hwakanaka kuti upenyu hwake huende mberi.

Tinokurudzirwa kuva nezvidhloko zvinodzivirira kuti kana tapinda muzvibhehlera, nevanoshandawo muzvibhehlera vapfeke zvekuzvidzivirira kuitira kuti chitenda chisapararira.

Kune zvirwere zvinotapurirwana zvinofana kudzivirirwa nguwa ichipo muntu asati abatira hutachiwana Uhu muntu unofana kuzvidzivirira kuzvirwere zvakasiyana.

Tenda zvedu zvakasiyana siyana uye zvinofanirwa kugara zveihloyiwa kana Ukaonekwa kuti unechitenda cheropa risingafambi zvakanaka mutsinga gara wakaenda kuzvibhedhlera uchinohloyiwa nguwa nenguwa.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge tazwa nezvichitenda chatenderera mundaraunda tivewo tinodzivirirwa uyevo avo vanoshanda kuzvibhehlera vazvidzivirirewo.

Zvirwere zvakawanda zvinowanikwa munyika asi nyika irikutorawo matanhu ekukwanisa kuti idzivirire zvitenda izvo zvinenge zvichibata vana vadoko, vakuru nevatana.

Zvitenda zvopararira kuvadoko nevatana. Zvinosiso kuva zvitenda zvinogara zvakawongororwa kuyitira kuti muntu asazoyenda kuchibhedhlera zvakura.

Zvirwere zvinotapurirwana zvinogara zvakadzivirirwa nguva nenguva nekudontedzerwa kana kubairwa vana mukoti vanotombohamba muntaraunda veidetsera vantu.

Zvitenda zvinotapurirwana zvinofanira kugara zvakadzivirirwa mukati memuviri mwemuntu kuitira muti muviri wake ugare wakagadzirira kurwisa chitenda chinenge chapinda mukati mwenyama yake.

Kunokurudzirwa kuti kana muntu achinge afa nechitenda chinobatirirwana vantu ngavapfeke zvinodzivirira muviri wavo weshe vachibata chitunta chake.

Vanasikana vanokurudzirwa kuvawo neruzivo nezviro zvavanokwanisa kushandisa kana vaenda kunguwa kwavo kuitira utano hwawo vasabatwa nematenda egomarara rechibereko.

Pasi rese tenderere rinombocherechedza zuwa remadhokotera veiunganidzwa kuti vataurirane zvinenge zvichisanganikwa pabasa Pavo uye kuti zvingavandudzwe sei kuti vashande vakadakara.

Pasi rese tenderere ririkusimbisa donzvo rekuti muntu weshe ave nemukana wekushandisa mvura yakachena ,zvinova zvinopa kuti zvitenda zvinoenderana nemvura zviyite zvishoma.

Pashi reshe tenderere rinombopawo vantu mukuwo wokuti vadzivirirwe, vachidetserwa ngemasangano anenge akazvimirira ega kuti ridzivirire zvitenda zvinenge zvawira nyika.

Pashi rese tendereree , riri kukurudziraa vantu kuti vawane mvura yakachenaa yekushandisa mumamizi avo kuitira kuti vantu vasabatwa nemikuhlani inobata vantu vanoshandisa mvuraa yakasvipaa.

Pashi reshe tenderere rinombogarawo zvimuhlangano zvayo veipanana chenjedzo kana kuudzana zviro zvavari kusangana nazvo zvinovanesa kuti vadetserane kuti zvingapedzwa sei.

Pasi rese tenderere rinotombounza masangano akazvimirira kudetseredza nyika dzakasarira panyaya dzeutano zvinova zvinodzivirira chirweere munyika.

Vanoita nezveutano, vanoramba vaka kurudzira vantu vari mu ntaraunda, kuti vakaona munhu anenge oshate soro, vakwanise kuenda naye kuchibhedhlera ,anopuwa maphilizi kana majekiseni ekumu dzikamisa.

Veshe vanorwara nepfungwa dzimwenguva kunenge kusiri kuda kwavo dzimwe nguva zvinenge zvoenderana nezera vanokurudzirwa kutorwa voenda kuzviibhehleya vondohloyiwa.

Vanorwara pfungwa vanokurudzirwawo kuti vatambe nevamweni kana ivo vachinge vaenda kunohloiwa ,vachinge vapuwa maphirizi kana majekiseni ekuvadzikamisa.

Vanoita nezvezvirwere zvekurware hloko vanombounganawo veipanana mazano kuti vodetsera sei kuti utenda uhwu hudzakire mukati menyika. Kuti nyika ive nevantu vanoshanda.

Vantu vanexondo dzisingatori zvakanaka vanodawo kufara ngemhuri dzavo, zvinokurudzirwa kuti vantu vaendeswe kuchibhedhlera vanopiwe mitombo namadhokodheya vadzikame vawadzane nemhuri dzavo.

Zvidzodzo zvinoita nezve pfungwa dzemuntu kana kurashika kwendxondo dzake zvinosiso kupuwa ani nani kuitire kuti vantu vadetsereke mundaraunda patinosangana nezvitenda izvozvo.

Zvirwere zvekurashike pfungwa zvirwere zviri kuwanikwa mazuva ano ngendaa yevantu venenge veifungisisa nezvemare kana chikafu chavanokorere kutenga. Vantu vanokurudzirwa kuti vataurirane kana vane nhunha dzavanadzo.

Zvibhedhlera zvidodori zvinowanikwa misinde mendaraunda dzatinogara zviri kuwanikwawo nedambudziko rekutama mvura yekushandisa zvinokurudzirwa kuti zvivewo nemvura.

Zvibhedhlera zvedu zvidodori zviri kukurudzirwawo kuti zvivandudzwe zvive nana mukoti vakawanda uyewo zvivewo nemapirizi mukati mazvo.

Zvibhedhlera zvedu zvidodori zvovanikwa zvine dambudziko rekushaya vashandi vanoshandemwo. Zvinopa kuti muntu unonga aenda kundohloiwa amire kwenguva yakareba.

Muntaraunda mwedu munowanikwa mune zvibhedhlera zvidoko zvakavakirwa muntaraundamwo zvinowanikwa zvine zvokushandisa zvishomani zvinoitira kuti vanthu vaneseke pakudetsereka pavanenge vauya kuzoyaiya zviyaeyo zvavo.

Zvibhehlera zvedu zvidodori zvinowanikwa munogara veruzhinji zvirikuwanikwa zvine vanamukoti vashoma zvinopa kuti vantu vabetserwe mukuwo wapera.

Zvibhedhlera zvedu zvidodori zvinokurudzirwawo kuiswa michina inoenderana nenguwa kuitira kuti vana mukoti nevanoda kuhloyiwa vadetsereke zvakanaka .

Zvibhedhlera zvedu zvidoko zviri kuwanikwawo zveipiwa zvekushandisa zvekuti vana mukoti kana veihloya murwere vange vakazvidzivirira kubva kuzvitenda.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinowanikwa zvine panenge pachizowata vanenge vanzi vanoda kuhloyiwa nadhokodheya nguva nenguva tinokurudzira kuti zviwedzerwe zvekuvatira kuti zvikane vanthu.

Tine zvibhedhlera zvidoodori zvinoshaikwa vashandi kana dhokodheya anenge asitoripo zvinoreva kuti vanhu vanotora mukuwo wakareba vasina kudetserwa.

Vantu vanoenda kuno hloyiwa kuzvibhedhlera zvidoko vanono sangana nedambudziko rekushaya vanova detsera panguva dzavanenge vaguma pachibhedhlera chidoko.

Zvibhedhlera zvedu zvidodori zvinokurudzirwa kuti zviwande muntaraunda inogara veruzhinji kuitira kuti vantu vadetsereke musinde mwawo.

Zvibhedhlera zvedu zviri mundaraunda dzedu zviri kuwanikwa zvine njodzi yekutamika kwemvura nemagetsi zvinokurudzirwa kuti zviwandudze zvewewo nemvura nemagetsi.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinokurudzirwa kuva nezvizato zvazvinoteedzera zvichihloya murwere. Kuitira kuti muntu weshe ave anekodzero dzake dzinoteedzerwa.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinokuridzirwa kuti zvibeure nguwa nenguwa kunyazi neusiku nekuti kune vantu mundaraunda vanokwanisa kutikabhezwa ngezviyaiyo zvavo uriusiku.

Hutano hwedu huchakakosha, nekudaro tinokumbira hurumende irambe ichita zvirongwa zvayo zvokudzidzisa muntu weshe zvinoenderana nezvehutano kuitira kuti muntu agare akagadzirira.

Hutano ndiwo chinhu chakakosha pamuntu muntu usina hutano hapana upenyu tinokurudzirwa kuramba tine ruzivo rinoenderana nezvehutano kuitira kuti tigare takagwinya.

Kune mitemo nezvizato zvinogarirwa pashi nana Jena murebvu kana muzvina zvefundo vanoziya nezvehutano kuitira kuti basa nevarwere zvibatwe mune zvakanaka.

Vantu vano kurudzirwa kuvavantu wo vono nosangana wo panenge pachi cherechedzwa mazuwa ekuenda kunguwa yevantu kadzi veiudzwawo zvinoshandiswa panguwa yakona zvingawanikwa sei.

Hurumende ino zvoona zvaka sisirawo ku pindira mukati meku zivisa vantu nezve chitenda chinenge chanesa mu ndaraunda vantu vano kurudzirwa ku ashira zvinenge zvaturwa ne hurumende.

Vezveutano vanofanirwa kutevedzerawo mutemo apo vanenge veishanda neveruzhinji vachivapa ruzivo, chenjedzo maenderano nechitenda chinenge chawanikwa mundaraunda.

Vantu vanoshanda mune zveutano vanotombosanganawo vachipanana mitemo yezvinoda kuteedzerwa mubasa ravo kuti vawane kushanda vasingatyori mitemo.

Utano hwemuntu chinhu chakakosha maningi zvinoita kuti hurumende izvione zvakanaka kuvaka chibhedhlera chakakura chinodetsera muntu weshe anenge ane chitenda.

Zvibhehlera zvedu zvinowanikwa zvichiva nana dhikodheya vashoma hurumende inokurudzirwa kuti iyise madhokodheya akatiwandei muzvibhehlera zvikuru kuti vantu vadetsereke.

Tinokurudzira vanoita nezveutano vavakirwewo zvibhedhlera zvakasimukira ,zvinoita kuti kana munhu auya kuzohloiwa, asanyanyokumira kwenguva yakareba.

Kuchibhedhlera kunowanikwa kweishandiswa zviro zvakasiyana siyana nanamukoti pakugadzirira kuti muntu aende kunohloyiwa nadhogodheya panguva yaanenge ashanyira chibhedhlera.

Tinokurudzira vari muzvibhedhlera kuti vavanze zvihlayo zvevantu vanenge vauya pazvibhedhlera veimirira kuhloiwa nadhogodheya. Kuti vasazotama pekugara vamweni vanozoita dzungu.

Zvibhedhlera zvedu zvepashi nezvepadera zvinowanikwa zveimbounganidza vashandi vazvo veivaudza zvizato zvekuwirirana kuti vanodetsera sei mutenda.

Muzvibhedhlera mwedu munowanikwa mune hungwanda-ngwanda hunenge huripo. Zvibhedhlera zvinenge zvakazvi mirira zvega zvibhedhlera zvinenge zvakarongeka, zvinee dzimba dzekuti muntu unokwanisa kugara achihloiwa ari ega.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwa zvine zvihlayo zvekugara kuitira kuti vanenge veyirindira kude kuona dhokodheya kana vana mukoti vaite vakagara vasapera simba.

Zvibhedhlera zvedu zviri kuwanikwa zvichiunganidza vanthu mumbatso imwe chete zviri kukurudzirwa kuti zvibhedhlera ngazvivakwe zviwande kuitira kuti vanthu vaiswe vari vashoma muchimbatso.

Zvibhehlera zvedu zvikuru zvakanyanyonaka zvinowanikwa zviri zvibhehlera zvinenge zvakazvimirira zvega zvinodaidzira miduso yakakura muntu asati atomboona dhokotera .Tinokurudzira hurumente ivandudze zvibhehlera zvayo zvive nevakoti.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kunyazi apana chatinozwa Zvakanaka kunondohloiwa kuti muviri mako muchiri Nakamura zvakanaka ere apana chirwere chiri kukura here.

Bhedhlera zvedu zvowandudzwa zvowanikwawo zvine mitombo yekuti kana muntu akange ahloiwa nadhokodheya kana mukoti otopuwa apapo otondobva atomwa ndokupuwa wekunoshandisa kanyi.

Zvibhedhleya zvinooneka muntaraunda dzeshe dzeshe kuitira kuti vantu vasahamba mimango yakareba veienda kunodetserwa.

Zvakakosha kuti muntu achinge anzwa chitenda chake, aende pachine nguva kunohloiwa. Kana akanzi anoda kuramba weiningirwa nadhokodha, asaramba kugara pachibhedhlera.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwa zvichiuyiwa nevantu vakawanda vanenge veide kuhloyiwa. Tinokurudzira kuti munzvimbo muvakwewo zvibhedhlera zviwande kuitira kuti vanoemera vaemere nguwa doodori vaone kudetsereka.

Zvibhedhlera zvedu zviri kukurudzirwa kuti zvive zvine vashandi vakakwana vanoita kuti kana vanouya kuzohloyiwa vahloyiwe nenguva, vasatora nguva yakareba vasati vadetserwa.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru zvinovandudzwa zvichiiswawo michina yechizvino-zvino nemadhogodheya akafundira basa ravo kuti akwanise kudetsera vanenge vauya kuzohloyiwa.

Tinokurudzirwawo kuti kana une zvikwanisiro udetserewo zvibhedhlera zvisina zvikwanisiro zvekuhloya vatenda vanenge vauya muzvibhedhlera zvawo tinokurudzirawo hurumende ive inoisa ruoko rwayo pazvibhedhlera apapo.

Tinokurudzirwawo kuti kana taenda kumadhogodheya kunodetserwa tiende nemumweni wedu anenge achizokwanisa kutipa simba apo tichinge tichidetserwa naana chiremba vanoita zvemukati menyama.

Pane vanenge vakadzidzirawo nezvezvirwere zvemukati mwemuviri mevantu. Vanokurudzirwa kupfeka zvidxoko zvemusoro kana zveku zvidzivirira veiita mishando dzawo.

Kune zvitenda zvenyama yemukati zvinozooneka pekupedzisira izvo zvichinge zvapararira nemuviri wese. Madhokodheya anokurudzira vanhu kuti vauye kuzohloyiwa paine nguwa.

Michina yechizvino-zvino yogadzirirwavo kuti ikwanise kuhloya zviri mukati memuntu. Kuitira kuti chiremba akwanise kuona chitenda chinenge cheinesa.

Zvirwere zvinoita nezvemukati mwemunyama dzedu zvinoda kukasirirwa kuitira kuti vantu vadetserekae chirwere chisati chakura munyama.

Tinoona kuti muntu ukaenda kuzvibhedhlera wakazvitwara muntu unokwanisa kuiswa pamuchina wechizvino zvino, unomuratidza kuti mwana wake uri kukura zvakanaka here uye hana yake iri kurova zvinobvumirwa here.

Zvidzidzo zvinoita vane vana vanenge veyida kuzorapa vantu vanezvitenda zvemukati, vanozvita newunyanzvi nechido kuitira kuti nyika idetsereke.

Vantu vanokurudzirwa kunizviningira Nyama dzawo nemakanda awo kuti apana ere chiri kumera kana hapana ere chiri kuchinja paganda ravo kuti vakwanise kunodetserwa chitenda chisati chakura.

Vanhu vanokurudzirwa kuti vakava nechiyayiyo vasagara nacho kumbatso kana kuchirera. Zvinokurudzirwa kuti ukanzwa pasinganzwi zvakanaka mundengo dzemuviri wako enda kuchi bhehlera.

Madhokodheya orwadziwa pakuita basa ravo apo vachihloya vantu vanenge vane zvitenda zvemukati menyama ngekuti zvikwanisiro muzvibhedhlera hamuna.

Muntu weshe ane kodzero yekuva nehutano hwakanaka tinokurudzira madhokodheya kuti apuwewo zviro zvekushandisa pabasa razvo ravo rinoita kuti vazvidzivirire kubva muhutenda.

Vanoita zvidzidzo zvekuongorora zvemukati memuviri memundu vanosiso kuziva zvavanoita nehunyanzvi kuitira kuti apo vachihloya mutenda vasamushaisha.

Vanoita nezvezvirwere zvinotapurirana vanokwanisawo kuva vantu vanofanirwa kunga vakazvidzivirira kubva kudenda ungatapurirwana pakuhloya murwere.

Tinokurudzirwa kuti kanatine hutenda hunoenderana nemadziso tinoona madhokodheya akazvipira kushanda nezvemadziso vodetserwa kana kurikupiwa mutombo munhu otopiwa otopona.

Tinobonga muzvibhedhlera medu vanhu vachienda kunoongororwa, kuti muropa mavo, mune shuga yakawanda zvakadini, kuitira kuti vawane kupuwa mutombo wokuzvibaira, kana kumwa maphirizi.

Vanoona nezveutano hwemukati zvinosanganisira kuona njere dzemuntu, vanokwanisa kuhloya veishandisa michina yechizvino zvino.

Chikamu chinoita nezvekuhloya ngazi, gararwa, mate kana mvura dzinobuda mumuiri mevantu chovandudzwa chova nemishina yakakura yakanaka yechizvino-zvino.

Umwo munoongoroorwa ngazi , tsvina garahwa mate kana mvura dzinobuda mukati mwemuviri memuntu munowanikwa mune muchina yakasiyana siyana inenge yei yeita mishando yekuongoroora izvozvo.

Zvibhehlera zvedu zvinowanikwa zvine bazi rinoongorora zvirwere nezvinowanikwa mukati momuviri asi dambudziko rawanaikwa nderekuti hamuna michina yekuhloya zviro zvo.

Tinokurudzira kuti vanthu vakwaniseo kupa ropa ravo kuti kuitira kuti kune avo vanenge vane ropa shoma vakwanise kuriwana muzvibhedhlera risashota vanthu vadetsereke.

Tinoita dambudziko rokuti kana tikaenda kuzvibhehlera zvedu zviri musinde tichida kuhloyiwa ngazi zvinenge zvabhuyiwa namadhokodheya tinosvika muzvibhehlera medu tichinzi michina adzishandi.

Vanohloya zviro zvinobva mukati memuviri memuntu zvinosanganisira gararwa nengazi, vanokurudzirwa kuva vantu vanopfeka zviro zvinovadzivirira kuti vasabatwa hutenda.

Munoitwa nezvekuhloyiwa ngazi dzavantu munowanika munezvibhodhoro zvakanaka yamhoo zvekuti ukatozviona unotofunga kuti zviro zvakanaka zvinomwiwa zvinenge zvirimo. Tinokurudzirwaa kuti tapindamo tisabata bata.

Tinokurudzira avo vanoita nezvekuongorora zvemukati menyama nengazi, garahwa kana mate vaende pamichina dzavo vakapfeka zvimbatya zvekuzvidzivirira kubva kuhutenda.

Vanoita nezvekuongororwa kwezvunhu, vochema-chema kuti havana michina inoenderana nenguva. Imweni michina dzacho dzavanopuwa dzinenge dzakatofa dzisingakwanisi kuongorora zvakanaka.

Vemuzvibhehlera medu munowanikwa mune vanoongorora zvemukati memuviri medu zvinopa kuti vantu vavimbe nekurapwa kwavanenge veida kuitwa nana dhokodheya nekuti vanenge vatoona michina dzaongorora zviro zvavo.

Vanohloya zvemukati mwemwiri mwemuntu zviri mukati zvichisanganisira ngazi vanosisa kuva vantu vanqoka zvigoko zvekuzvidzirivirira kubva musoro nyaradzavo uye nemuviri wose .

Muzvibhedhlera medu movandudzwa moiswawo michina yechizvino zvino kuti ikwanise kuhloya ngazi, mate , zvikararwa kana mvura dzinobuda mumuviri.

Vantu vanosisa kukoshesa madzimai anenge akazvitwara uye kukoshesa vana vanenge vachangobarwa nekuvapa ruzivo uye nekuvapa chikafu chinovaka muviri dzavo.

Hutano hwamai nemwana hwakakosha zvikuru, uye hunenge huri panjodzi yakakura, kana mwana achiri mundani. Zvinokurudzirwa kuenda kuchibhedhlera nguva nenguva kunohloiwa.

Muntu akatsvake mimba yake unofanirwa kuenda kundohloiwa nemadhokodheya nana mukoti nguwa ngenguwa vachimugadzirira kuti mwana abude ane hutano naiye asarewo ane hutano.

Vanamai vanenge vakazvitakura, vakadetserwa nemwana, unokwanisa kunoyindiswa mwana kwaanonogara ari ega. Uko kunopindwa nemuntu unenga akapfeka zvekuzvidzivirira.

Vana mai vanenge vakazvitakura nevanenge vadetserwa vana hutano hwavo hwakakosha , hurumende yakavaona zvakasirira kuti vadetserwe pachena kuzvibhedhlera.

Vana vanenge vachangobva mukubarwa nanamai vanenge vakazvitwara vanofanirwa kukosheswa, hurumende yakazvionawo kuti vantu avo vaende kuzvibhedhleya vachindobatsirwa pasina mudutso.

Bazi rezveutano rinokurudzirwa kuramba reihamba hamba muzvibhehlera mwedumwo kuti ihloye michina inoshandemwo kuti ichiri kushanda zvakanaka here.

Muzvibhedhlera mwedu mowanikwa hungwanda ngwanda hunorerutsa basa radhokodheya namukoti kuti rienderere mberi apo pavanenge veihloya muntu unenge auya nechitenda chake.

Zvimweni zvinowanikwa muzvibhedhlera zvimweni zvinotamika muzvibhedhlera zvedu zvehurumende nekuti hurumende haisi kutenga michina iyoyo inoenderana nechizvino-zvino irikungosiya michina yekudhaya yechishanda.

Tinotenda vehurumende varikuramba veivandudza bazi rezveutano, vachiisa zviro zvinodetsera dhogodheya kuhloya vatenda.

Vantu vanoshandisa michina yechizvino zvino kurapa vatenda vanenge vauya muzvibhedhlera zvinovadetsera madhokoteya kuita basa rawo nomazvo.

Madhokodheya anoshandisa michina dzakasiyanasiyana zvichienderana nechitenda chinenge chauya nemurwere anenge auya kuzohloiwa uye kuti basa ravo rikasire vanoda michina idzi.

Muzvibhedhleya munovanikwa mune hungwanda-ngwanda hwekuti dhogodheya akwanise kuite basa rake neunyanzvi, uye mutenda anenge auya abetserwe ipapo-ipapo.

Kune zvidxoko zvinosisirwa kudxokewa naana chiremba kana vanamukoti veidetsera vantu vanenge veivhiyiwa kana veidetsera vatenda.

Vantu vanopinda muchibhohlera vakakona mune muchina wechizvino zvino yakavandudzwa vantu vanodakarira kuti varapwe apapo nekuti vanenge veiona kuti pakarongeka.

Zvinowonekwa muzvibhedhlera zvovandudzwa kuti vanamukoti naanadhokodheya vave nebasa rakareruka apo vanenge veida kuhloya mutenda.

Kune zvinoshandiswa nemadhokodheya mubasa ravo kana vachida kudetsera mutenda anenge asingachakwanisi kufema zvakanaka. Zvinofanirwa kuwanikwa muzvibhedhlera muzveshe.

Zvibhehlera zvedu zvoonekwa zvine zvekushandisa zvishomani zvinoitira kuti basa raana mukoti namadhokodheya rive rinooma pavanenge veida kudetsera munhu anouya nechiyayiyo chake.

Muzvibhedhlera medu vana chiremba vane basa gurutu rinenge reida kuti vave nezvekushandisa zvakakwana uye zvakawandudzika zvinoenderana nemukuwo watinawo.

Pane zvino wanikwa muzvibhedhlera, zvino detseredza basa kuti rive raka vandukika uye rinoitika nyore. Izvi zvino fanirwa kunge zviripo zvichi shanda nemazvo, zvichi fambirana nemukuwo.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwa zvine ungwandangwanda hwakasiyanasiyana hunodetseredza basa rinoitwa nachiremba kana namukoti kuitira kuti munhu shaike nenguwa.

Muzvibhedhlera mwedu munovanikwa hungwanda-ngwanda. Hunobetsera pamabasa anoitwa ngemadhogodheya nana mukoti. Apo pavanohloya muntu unonga auya nechiyaiyo chake kuti apone.

Vantu vanodakarira kuenda kuzvibhedhlera zvinenge zvine zvikwanisiro nekuti ukaendepo unohlowiwa nenguva nekutoudzwa kuti chitenda chako chakamira sei uye chinorapika sei.

Tinokurudzirwa kuti kana taenda kuzvibhedhlera ticherechedze kuti chiro chatiri kushandiswa chiro chakachena here, hachizi kubva mukushandisirwa mumweni here kuitira kuti tisabatwa nezvitenda zvimweni.

Vantu vanoenda kuzvibhedhlera vonosangana nemichina, inenge ichinzi ivaongorore kana vane zvitenda zvinenge zvakakura, tinokurudzira vanhu kuti vafarire kuenda kunohloiwa.

Madhokodheya anoshandisa ungwanda ngwanda hwezvigero nezvimweni zvakasiyana-siyana zvinodetsera pabasa ravo zvinosise kunge zvakasukwa zvakachena.

Zviro zviri muzvibhedhlera zvinofanirwa kuramba zveihloyiwa kuitira kuti zvionekwe kuti zvinoshanda ere kuitira kuti mutenda adetsereke nemukuwo wakanaka.

Kune zviro zvakasiyana siyana zvinowanikwa muzvibhedhlera zvinoita kuti basa radhokodheya rireruke uye munhu akwanise kuhloyeka nenguva nemazvo.

Muzvibhehlera medu tinowanawo mune zvakasiuyana siyana zvekuti chiremba kana mukoti vashandise pabasa ravo pakuhloya muntu unenge auya nechiyaiyo chake.

Kukosha kwemichina kuti ive muzvigwehlera zvedu zvinowandudza hutano wedu kuti tive tinohloweka tichioneka zvitenda zvedu ipapo pasina kufungidzira.

Zvitenda zvawanda uye zvasiyana siyana zvinoitawo kuti madhokodheya ave neruzivo rwakasiyana siyana asi vanosiso kudetserwawo nezviro nemichina inoita kuti vaite basa nemazvo.

Muzvibhehlera munonakidza kushanda madhokodheya oshanda akasununguka ngekuti hurumende yakakwanisawo kuunza michina yechizvino zvino kuti vadetsereke pakuhloya.

Zviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinovandudzwa kuiswa mavhiri kuti zviwane kusundwa kuti chiremba kana mukoti asarwadziwa achizviteka Teka azvienda nazvo kuvarwere.

Zviro zvinoshandiswa muzvibhehlera mune zvimwe zvibhehlera zvinowanikwa zveichitamika uye hurumende inosisa kupawo zvibhehlera zvayo zviro zvinoita kuti basa rireruke.

Muzvibhehlera medu munowanikwa mune muchina mukuru inohloya mutenda anenge auya nechitend chake madhokodheya zvinovaitira nyore mubasa ravo.

Tinodakara yaamho kuti vehurumende vari kukwanisa kupavo vana mbuya mukoti zviro zvekushandisa vari muntaraunda. Kuitira kuti muntu veshe avane rubetsero nguva nenguva.

Muzvibhehlera medu murikuvandudzwa muchikwidziridzwa muchiiswa michina yechizvinozvino kuita kuti vanhu vahloyeke nenguva uye vabetserwe chirwere chavanenge vanacho.

Kana hurumende ichikwanisa kuvandudza zvibhedhlera zvedu nekuipa michina inoenderanawo nenguva yetienge tiinayo kuitira vantu vanoda kuhloyiwa vahloyiwe nemazvo.

Muzvibhedhlera medu makuvandudzwa muchiwanikwawo michina yechizvino-zvino inowanikwawo mune zvimwe zvibhedhlera zvekubanze kwenyika zvekuti vantu vakutokwanisawo kuvhiiwa moyo dzavo.

Madhokodheya oita eidakarira chitanho chatorwa nehurumende kuva nemuchina dzekuvandudza dzinoenderana Nepasi rese.

Vanoita nezve utano vakaona zvakakodzera kuti munthu asatanga atora mitombo asi atange ahloiwa nadhokodheya kana mukoti kuti akwanise kuonekwa chiyaiyo chake kuti chinopindirana nemutombo uri.

Mitombo yechiyungu inouya yakasiyana -siyana. Vantu vanozwa madziso havafanirwi kungotora mitombo vasati vahlowiwa namazvikokota wemadziso.

Mitombo yedu inoshandiswa muzvibhedhlera, imwe ndeyekupa muntu mvura inemitombo mukati mayo kuti awane kusimba adzokeredze paanenge ari. Zvinokuridzirwa kuend kuzvibhedhlera kana une utenda.

Mitombo yedu yechiyungu inowanikwa irimumbando dzakasiyana-siyana. Vanhu vanokurudzirwa kutanga vaenda kuzvibhehlera kumadhogodheya kana kunaamukoti kuti vatange vahloyiwa, vozopuwa mutombo.

Mitombo yedu yechiyungu iri kutengeswa muzvitoro zvakavakirwa kuti iwanikwe, tinokurudzirwa kuti tiende kotenga mitombo idzi kundau dzakabvumirwa.

Tinotenda nekuvandudzwa kurikutwa dzimwe mutombo imwe mutombo ndeyekungozorera pane marwadzo panobva patonyarara zvinoita kuti upenyu hwemundu huendeke.

Vatenda vanoenda kunodetserwa kuzvibhehlera vanokwaniswa kuhloiwa namadhokodheya nanamukoti vopuwa mitombo yokunoshandisa varikanyi.

Mutombo yedu yechizvino zvino yogadzirwa nemaguvhani mamweni anogadzira achiteedzera zvinokurudzirwa kuti mundu anotenge mutombo yakaongororwa kune vandu vane matsamba

Tinokurudzira kuti vese vanoda kutenga mitombo vazive kwekundotenga vantu ngavazive kwekusafarira kondetenga mitombo pasi pembiti pane vantu vanenge veizvihambira.

Vantu vanofa nekushaya ruzivo. Vantu vanokurudzirwa kuenda kunohloyiwa nadhokodheya kana mukoti, vasati vatenga mitombo yekushandisa kana vane zviyaiyo.

Vanoita nezvemitombo yechirungu vanokurudzira kuti mitombo haisi inongotorwa peshe peshe inofana kutorwa munhu kana achinge aongororwa nadhokodheya kana mukoti.

Mitombo yedu yechiyungu, imweni yakagadziwa zvichienderana nemazera. Kune mitombo inosiswe kutorwa nehuchechana, mhuri inokurudzirwa kuvapa chipimo chinoenderana nezera ravo.

mitombo yedu yechiyungu inonge yakagadzirwa yakasanganiswa nezvimweni zviro, zvinoita kuti muntu ukaramba veiishandisa unokwanisa kusimudza zvimweni zvitenda zvaunenge usina.

Kurudzirwa kuti mitombo dzigare pakanaka, nyangwe iwe waupuwa mutombo uyu ukaenda nawo kumbatso ngaunoiswa pakanaka pekuti hapa hanirwi nevana vadodori.

Mitombo yechizvino zvino inouya irimumbando dzakasiyana-siyana, vantu vanokurudzirwa kuti pavanotora mitombo yemaphilisi vanwe zvakanaka vasamwa zvinodhaka.

Mitombo yechiyungu, inoshandiswa nemazera akasiyana-siyana. Muntu unomwa mutombo une chipimo chinoenderana nezera rake kuitira kuti apone.

Mitombo yedu yechi yungu inoita zvekunwa ino mwiwa nechi pimwo chayo chinenge cha taurwa na mukoti kana dhokotera kuti munhu akwanise kupona.

Muzvibhedhleya medu ,muri kutamika mishonga ingada kupuwa vantu vanenge vauya nezviyaiyo zvavo, zvinopa kuti muntu kana aenda achi ane chirwadzo chaanacho, unogara nguva aasati adetserwa.

Mitombo yedu yechiungu, inosiso kubatwa zvakanaka kuitira kuti ishandewo munezvakanaka. Vantu vanokurudzirwa kuyishandisa nomazvo.

Mitombo yedu yechiyanhu, yakavandudzva kuti ivemitombo yechiyungu nanamazvikokota vanenge vakafundira basa ravo. Zvinokurudzirwa kuti muntu atange ayinda kunohloyiwa, asati anwa mitombo yechiyungu.

Vantu vanokwanisa kuenda kunopiwa mutombo kuzvibhedhlera hurumende wo ine zuwa rainopemberera nezve mitombo dzinokwanisa kupuwa munhu kuti asazwa marwadzo.

Mitombo yedu yechiantu kunyanyanyanya yakagadzirwa vana vadodori inovandudzwa kuti ienderane nezera ravo azvisizvo kuti mwana mudodori apuwe mutombo wemuntu mukuru.

Zvibhodhlera zvemitombo yechiyungu zvakanaka kuti zvinochengetedza mutombo zvakanaka uye zvee zvinenge zvine chimbonyo chekumbonya kuti mbepo kuti isa shaisha mutombo.

Vanoita nezvemitombo yechirungu vanokurudzirwa kuti muntu akwanise kutora mitombo idzi vachinge vaudzwe veiverengerwa kuti dzinoshanda sei uye inoperera Simba rayo rini.

Kukapiwa mitombo kuzvibhedhlera nemadhokodheya nana mukoti unosise kuteedzera zvavanenge vakubhuira kuti ukasire kupona uye mushonga ushande nemazvo.

Vamweni vantu nekuda kwenhamo wanokwanisa kupinza mapirizi munyika zvisina chibvumirano kana matsamba. Vantu vanofanirwa kuchengetedza utano hwavo weinotenga mitombo dzechiyungu kuzvitoro zvakabvumirwa.

Mapirizi anowanikwa pese pese munharaunda medu ava kukurudzirwa kuti vantu vasangotenga mapirizi emuntu anenge eitengesa asina matsamba.

Mitombo yedu inovandudzwa kuitira kuti idzisire zvimweni zvitenda zvinowanikwa mungazi dzedu, madhokodheya ndiwo ega anohloya munhu eizomupa mutombo.

Vantu vanofanirwa kutaura gwinyiso kana vane chitenda chavanenge vanacho, vasavanzurudza. Kuti vabetsereke vantu vanofanirwa kuenda kunotaura kunanadhokodheya kana mukoti.

Mitombo yedu yechiyungu inokurudzirwa kuitora nemazvo uye kuichengetera pakanaka kuitira kuti ive inoshanda zvainenge yakatsidzirwa kuti ibetsere mutenda .

Mitombo yedu yechiyungu inovandudzwa. Inoiswawo muzvibhodhlera zvinoonekera zvinoita kuti kana iri mitombo yevana, inoiswawo mufananidzo yevana, kuti vana vafarire kuiona, voitora veidakara.

Mitombo yedu yechiyungu inowanikwawo imwe ichitengeswa nevantu vasina matsamba akakwana uye vamweni vacho vanenge vapinza mitombo idzi nenzira isingadisirwi zvinokurudzirwa kuvaendesa kuma purisa.

Mitombo yedu yechiyungu inokurudzirwa kuti imwiwe zvine zviri pamutemo kana zvine marairo kana zvaunenge wapuwa nadhokodheya kana chiremba paunenge waenda kunohloiwa kuchibhedhlera.

Zvibhehlera zvedu zvinowanikwa zvine mitombo yakasiyana siyana inodetsera muntu anenge ahloyiwa nadhokodheya namukoti kuti akwanise kudzishandisa chiyayiyo chipere

Mitombo yedu yechiyungu inowonekwa iri yekuzorera paganda kuitira kuti ganda riningirike kana richinge rashaishwa ngezvarinenge rashaishwa ndizvo inoshanda maningi.

Zvirwere zvopararira munyika mweshe zvinova zvinopa dambudziko kuutano hwemuntu , muntu unosise kuenda kunotora mitombo dzechiyungu kana ahloiwa nadhokodheya.

Kushandisa mitombo yechiyungu kunotoda munthu unogona kuyerenga ngekuti pane zvinenge zvinyorwa zvinenge zvakanyorwa po, zvichisanganisira kuti mutombo uyu wakagadzirwa ngeyi, uye unoshanda seyi, uye unoda kuzoshanda kusvika pari.

Mitombo yedu yechiyungu inosisokunyorwa nadhokodheya kana mukoti kuitira kuti muntu aishandise ainekodzero yekuishandisa eiziya chipimo.

Mitombo yedu yechiyungu inouya iri mumapilisi inodetsera kuti vanhu vasarwadziwa maningi nenyama dzavo. Inokasira kudzakisa marwadzo.

Mitombo yedu yechiyungu inosanganisa mapilizi munhu kana apuwa mapilizi pane mamwe mapilizi anomwiwa neanhu akuru anenge achinzi munhu afani kunwa zvinodhaka kana achimanwa.

Mitombo yechiyungu inowanikwa imwe iri yekunasirisa ganda rinenge rashatiswa ngezuwa vantu vanoitora vodzorera paganda ganda rotodzokoredzana.

Zvakakosha chose kuti muntu ave nenguva yaanombopota eiende kuzvibhedhlera kundohloyiwa nemadhogodheya kana vana mukoti kuti awane kuti angada kunwa mitombo dziri.

Vantu vanokurudzirwa kuti veshe anenge azwe mwiri vake vakarukutika akwanise kuenda kuna dhogodheya kana mukoti. Kana kotenga mutombo vanenge audzwavo nevanoshanda muzvitoro zvemutombo.

Mitombo yedu yechizvino-zvino inoshatira kuti yavakungotorwa jgevanthu veshe veshe ichipinda munyika imwe inenge isikazi kuongororwa inenge yeizoshatisa nyama dzemumwiri kana kukonzeresa zvimwe zvitenda.

Tinokurudzirwa kuti tishandise mitombo dzedu dzatinenge tanyororwa nanachiremba kana vanamukoti panguwa dzainenge yakatarwa kuti dziwane kushanda zvakanaka mukati memumbiri vedu kuti tipone nguva iripo.

Utano chintu chakakosha zvikuru chinova chinofanihwa kungwarirwa. Mukungwarira utano hwedu tinofanirwa kuchenjera kuti tinombovanepi mitombo dzatinoshandisa kana tava nezviyaiyo zvedu.

Tinotenda vanthu vakakwanisa kuuyisa mitombo dzechiyungu kuti dzidetsere pazviyaeyo zvemunthu ngekuti karetu vanthu vaingoramba vachipanana magomboti asi veshe vaizopera kufa kana kubatsirana chirwere.

Mitombo yechiyungu inobetsera mune zvakawanda asi ikaramba ichitorwa nemhando isiriyo kana isina kutaurirwana nadhokodheya inokwanisa kumutsa zvimweni zvirwere.

Mitombo yechiyungu yakashatira kuti ukaimwa usina kupuwa nadhokodheya kana chiremba inokwanisa kukushaisha nyama dzako kana kumutsa chimweni chitenda.

Mitombo yechiyungu inekodzero yekupuhwa kuvana vadoko zvine chipimo zvichienderana nezera ravo. Asi vantu ngavatange vaenda kunana chiremba kunohloiwa.

Tinokurudzirwa kuti tifarire kufarira kushandis mitombo dzatinenge tapiwa nadhogodheya kana chiremba tiishandise tiyipedze chiyaiyo chikwanise kupedzwa.

Kune madhokodheya akashanda kuzohloya vantu vanenge veiwara masoro, vakanasirirwawo zvibhehlera zvavo zvavanenge veishandira. Vanhu vakadaro vanenge varwara masoro ngavaendeswe kuzvibhehlera.

Pane vantu vawanda vanorwara nechitenda chepfungwa, zvitenda izvi zvavakugadzirirwawo mbatso inoitirwa kuti vaya vanenge varipachidanho chepamusoro-soro vagarireyo veihloiwa.

Kune mbatso dzirikuvakwa kuitira kuti dziwane kuiswa vaya vanenge veipenga masoro kuitira vawane kunodetserwa veipiwe mitombo veihloiwa nemadhokodheya.

Zvine njodzi kugara nemuntu unorwara soro asiri pamaphirisi kana pamajekiseni. Muntu kana arwara soro ngaende kuzvibhedhlera kunohloiwa.

Hutano hwendxondo hwakanaka hunoshatira pakuti muntu anogara nezvinetso zvake ari ega asina aanokwanisa kutaurirana naye tinokurudzira vantu kutarire nhunha dzavo.

Vana vadodori varikukura mazera ese vanoramba veidzivirirwa kubva kuhutenda hwakasiyana siyana nehurumende nemapato akazviemera anototeera kuzvikora kodonhedzera vana.

Vana vadoodori ,vachangobarwa ,kana vasina kusvika vanekodzero yekuramba veihloyiwa ndivanadhokodheya kana vanamukoti pachena pasina muduso

Vana vadori dori havangokurudzirwi kungoenda kuzvibhedhleya kunopiwe mitombo. Kunokurudzirwawo kuti ngavasimbise mabhonzo avo veiita zvemitambo yekurumba kana yekutamba mabhora.

Vana vadodori nevantu vakuru vanokurudzirwa kuti vatore utano hwavo sechinhu chakavakoshera vakwanise kuenda kuzvibhehleya kana pane zviyayiyo zvavanenge vanzwa.

Vana veshe vanokurudzirwa kuti vange veidzivirirwa kubva kuzvirwere zvinoda kudzivirirwa kunyanya vanhukadzi varikukuridzirwa kuti vadzivirirwe kudenda regomarara rechibereko.

Vana vadodori vane vanobarwa vanemitezo dzisina kumira zvakanaka. Zvinokurudzirwa kuti vana ivavo vatorwewo sevana vanenge vanemitezo yakakwana vachiendawo kuzvibhedhlera vachinodetserwa.

Vana vechidiki vachangobva mukubarwa vanokurudzirwa kuramba veienda kuzvibhedhlera kunohloyiwa kuititra kuti vabairwe mitombo yekudzivirira.

Zvakanaka yaamho kutora mwana kana achinge abarwa arambe eidzokera kuzvibhehleya kunodzivirirwa nekuhloyiwa kuti anokura zvakanaka ere, kana achinge anzi agare muchibhehleya vantu ngatiteedzere.

Tinokurudzira weshe une mwana wanenge abara akwanise kumutora achiverenga mazuwa anenge ari pakhadhi reke kuti mwana uyu unoda kubairwa rini achiendeswa nemukuwo unenge wakatarwa.

Vana vadodori vanokurudzirwa kunzi vafundiswe maererano nezvezvitenda zvinenge zvichiwanikwa muntaraunda kuti vakwanise kuzvidzivirira nekuudzawo vatana.

Tinokurudzira kuti vantu vazvichengetedze kuzvirwere zvinofanana nebesha kuitira kuti vave neutano hwakanaka kana muntu anzwi ngauye adzivirirwe ngaende anodzivirirwa.

Zvibhehlera zvedu zvinovandudzwa uye zvichivandudza mutombo kuti ikwanise kudetsera vana vechidiki kuvadzivirira kubva kuzvitenda zvakasiyana siyana zvingawanikwa .

Vanoita nezveutano, vanopawo mabazi akasiyana-siyana, vashandi vanenge vakanofundira basa ravo nomazvo, kuti vabetsere avo vanenge vauya nezvitenda kana nezviyaiyo zvavo.

Varwere vanoenda kuzvibhedhlera vane zvitenda zvakasiyana-siyana. Zvinofanirwa kunoonekwawo nemadhokodheya akasiyana-siyana, akadzidzira mishando dzavo.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera vanosiyana mushando dzavo asi vantu vanenge vakadzidzira basa ravo kuzvikora zvepadera. Futi vanenge vachiva nedonzvo rimwe chete rekudetsera vane zvitenda.

Kune madhokoteya akadxlzidzira zvekushanda nevana chete. Apa zvinovapa unyanzvi hwekushanda nezvitenda zvinobata vana chete-chete zvinovapa kuti vashande zvineunyanzvi.

Tinokurudzira vantu kuti vachiita zvemutambo vawanikewo vantu vanenge vakadzidzira basa rekudetsera avo vanenge vakuvara munguwa dzekutamba mitambo dzavo.

Muzvi bhedhlera medu mune vana mazvikokota vakafundira bara ravo zvakasiyana siyana vano hloya varwere zvichienderana nezvi dzidzo zvavakanotors kuzvi dzidzo zvepa dera.

Vanoshanda muzvibhedhlera vane mabasa akasiyana-siyana ekudetsera muntu anenge auya ane chitenda chake chanenge achida kuhloiwa vanomuhloya nehunyanzvi hwavo.

Vanoita nezvehutano vakaisa mabazi akasiyana siyana kuti adetsereke nemuntu unenge akafundira nezvazvo akabva kuchikora chepadera dera .

Muzvibhedhlera medu umwe noumwe dhokodheya anenge ane zvaakaemerera uye zvaakafunda, kuzvidzidzo zvake zvepadera-dera .Ndizvo zveanosiso kurapa vanenga vauya nezvitenda.

Tinosise kuziya kuti tinemadhokodheya akasiyana siyana, akadzidzirawo mabasa akasiyana siyana. Muntu ngaende kuna dhokota anoyenderana nechiyayiyo chanenge eyizwa.

Muzvibhehlera mwedu tinowana vantu vakawanda vanemabasa akasiyana siyana avanoita anoenderana nezvidzidzo zvavakandotora kudzidzo yekudera dera kuti vakwanise kubetsera vanenge vauya kuzohloiwa.

Kune madhokodheya akadzidzirwa akadzidzira basa rawo rekukwanisa kudetsera vanenge veiita mutambo apo vanenge vawa vatama mweya vane zvavanoita zvekutanga vasati vaenda nemunhu kuzvibhedhlera.

Vanoita nezve mitombo vanokurudzirwa kuvanemapepa akakwana anoenderana nezvavanenge vachiti vanoda kutengesa, kuitira kuti utano hwevantu husava panjodzi.

Zvitoro zvedu zvinotengesa mitombo zvinosisirwa kuisira muntu anenge akafundirawo zvinoenderana nezvemitombo kana nezvechirwere kuti aadetsere vanenge vauya kuzodetserwa.

Dzidzo yakakosha zvikuru, zvichiyita kuti vantu vakwanise kuziva kwekunotenga mitombo. Vantu vasajayira kungotengeserwa zviro zvinenge zvisina mapepa akakwana.

Zvinotoro zvinotengesa mitombo zvinokurudzirwa kuti zviteedzere mutemo inodiwa nenyika uye zvive zvine mapepa ekuti zvikwanise kushanda.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwawo zveitama mitombo inenge yeidiea tinokurudzirwa kuti vantu vavake zvitoro zvinenge zvichitengeswa mutombo mudhuze nemuzvibhedhlera kuti vantu vadetsereke.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zviri kukurudzirwa kuti zvindotenga mitombo inobvumirwa nenyika uye kutenga mitombo dzakaongororwa nana mazvikokota dzikabvumirwa kushandiswa.

Mitombo inotengeswa muzvituro munosisawo kuva mune muntu unokwanise kutsanangirira vanenge vauya kuzotenga mitombo nekuvaudza kuti mutombo wavo unofanirwa kugara.

Vanoita nezveutano vakazviona zvakanaka, kuti kuvhurwewo zvitoro zvinotengese mitombo, kuitira kuti vanthu vadetsereke apo pevanenge vahloiwa.

Muzvibhehlera medu murikushaikwa mitombo yekupa vantu vanenge vauya kuzohloyiwa. Zvinopa vanhu kuti vaende kuzvitoro zvinotengesa mutombo, zvinenge zveidhura, vanhu vopedzisira vopetuka kumba.

Vantu vano kurudzirwa kuti uyo anenge azwa chi tenda chake anonyorerwa mushonga kwa dhokodheya kana mukoti ayende kuno tenge mitombo ku zvitoro zvaka vhurwa zvaka bvumirwa kuti zvishande.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvirikukurudzirwa kuti dai zvabeurwawo musinde mezvibhedhlera kana munogara veruzhinji kuitira kuti vantu vadetsereke.

Zvitoro zvedu zvemitombo, zvinokurudzirwa kuva nemaphepha akakwana, kuti zviwane kushanda zvichitedzera mitemo wehurumende. Uye zvive zvinonotenga mitombo yakanyorwa kundzi ndiyo inodiwa munyika.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo, zvinosisira kubeurwa nguwa yeshe-yeshe, kunyazi ngeusiku, kuitira kuti muntu watikabezwa ngechitenda chake usiku awane kudetsereka.

Madhokodheya akafundira nezvemutombo akapuwa mvumo yekuti akwanisewo kuvhura zvitoro zvinotengesa mitombo kuitira kuti ntaraunda idetsereke nekuwana mitombo pasinde

Vanotengesa mitombo yechirungu vari kukurudzirwa kuti vabeure nguwa dzeshe kuitira kuti muntu anenge akatabezeka nehusiku akwanise kudetserwa.

Mitombo inotengeswa muzvitoro zvinotengese mutombo muzvitoro umu munosise kuve ne munhu unoziya basa rake rwkudetsera vanenge vauya vanyorerwa navadhokodheya kwavari.

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvinowanikwawo vamweni zvine madhokodheya mukati ekuti wanyanyorerwa mutombo wekuti unoda kubairwa vanokwanisa kutokubaira mwona umwomwo weidetsereka.

Zvibhedhlera zvowanikwa zvichikurudzira vantu kuti vavakewo zvitoro zvinotengesa mutombo kuti zvifambirane pamwechete navo kuti vantu veshe vanenge vari munharaunda vadetserwe.

Vanoita nezvemitombo veitengesa kuvatenda vanenge vahloyiwa nemadhogodheya kana naana mukoti vanokurudzirwa kuti vamire pachokwadi, vatengese mitombo dzinobvumirwa.

Zvitora zvinotengeswe mitombo zvirikukurudzirwa kuti zvivakwewo kumaruzevha kuitira kuti vantu vasahamba mumango wekunotsvaka zvimovha kuti vandotenga mitombo.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvitoro zvinotengese mitombo kana vanyorerwa mitombo nemadhogodheya kana vana mukoti. Vakwanise kudzishandisa nenzira yakanaka.

Hurumende inokurudzira vese vanoita ngezveutano kuti vambowana nguva yavanobuda kubanze, veinosangana nevanhu venharaunda veiadetsera muzvitenda.

Veruzhinji vanokurudzirwa kuti vaendewo kumihlangano uko vanonosangana nezveutano vanenge veibhuira anhu maererano nezvitenda kana kuvapa chenjedzo yekuti vangagara vane utano sei.

Tinokurudzira vantu vanoita nezveutano vakwanisewo kubuda kubanze veiunganidza vantu vemuntaraunda vachivapawo ruzivo rwezvezvirwere zvinowanika mukati menyika yedu.

Vanhu vanokurudzirwa kuti madhokodheya kana vezveutano vabuda kubanze veiuya kunharaunda dzavo, vaendewo vanoyaiya zvinenge zveibhuyiwa.

Toda kukurudzira kuti vanthu, vaende, kunenge kune vezveutano vanenge vauya muntharaunda, veida kudzivirira zvirwere, kana veide kudetsera ana adoodori, kana veide kudetsera ana mai, vanthu ngavabude mudzimba, vanofunda.

Vantu vanokurudzirwa kuti vakaona vezveutano vabuda muzvibhedhlera mavo kuvuya kuzovaunganidza vaende nowuwandu hwavo veyinoyayiya zvinenge zveyipurutana apapo.

Vanoita nezve utano vanombobudawo kubanzi veinoita zvimatende zvavo munharaunda kuitira vanhu vauye veihloyiwa pachena uye pasinde.

Vezveutano vanokurudzira veruzhinji kuti vauye nowuwandu wavo kana vachinge vadaidzira kuti kuti kune mihlangano yavanoda kuzivisa vantu nezvenhenda kana chenjedzo yezveutano.

Vanoita nezveutano vanombobudawo kubanze veinoita mudhibano nevantu vemunharaunda vachivapa chenjedzo maererano nezvitenda zvinenge zviriko.

Hurumende inombotogarisawo madhogodheya ayo pashi ichimabvunzurudza nezvezvigozhero zvayinowana muzvibhedhllera mavanenge veishandira kuti vakwanise kuvandudza basa ravo kuti riite nyore.

Tinokurudzirwa kuti tiendewo kunenge kweidzidziswa vantu kuti vantu vangageza sei nyara dzavo kuti dzigare dzakachena. Pane mugezero unodiwa unobvisa utachiwana mumanyara mevantu.

Vanthu vanosiso kumbohambawo, veiudza vanthu nezveutano, hunoenderana nezvenhengo dzemuviri dzavo. Kuitira kuti pavanenge veida kuzoita zvekubara, vange vane ruzivo.

Vakadzi vanokurudzirwawo kupuwawo zvidzidzo zvinoenderana nenhengo dzavo dzemuviri kuti dzibata nezvirwere zvipi uye kuti vangakwanisa kuronga mhuri yavo nenzira ipi.

Zveutano hwemunhukadzi zvakakosha kuti azviziye kunyazi azvitakura. Vantu vanokurudzirwa kuva neruzivo rezvepabonde, kuitira kuti vazvidzivirire kuutenda.

Vantu vanenge vafunga kuroorana vanokurudzirwa kuti vapuwe ruzivo rinoenderana nezvirwere zvinowanikwa pabonde uye nekuudzwa ruzivo rekuronga mhuri.

Vanoona nezveutano vanombopota veidetsera vanthu veivapa ruzivo zvinoenderana neupenyu hwavo hwekurarama veida kuronga mhuri dzavo pachavo.

Vantu vanosiso kuwudzwa zvinoyenderana nezvenhengo dzemumwiri dzavo, kuti vakwanise kuzvichengetedza nekushandisa zvinofanigwa kushandiswa kudzivirira kuzvitenda zvepabonde.

Tinozwa kudakara kana madzimayi achidzidziswa kuti akwanise kuhloyiwa nezvinoyenderana nechirwere chegomarara rezamu nguwa nenguwa, pachena pasina mudutso.

Vanofanirwa kupuwa ruzivo ruchiyenderana nezera ravo, kuti rinenge riripari. Kana varivana vadodori, vanopuwa ruzivo runedzingawanika pakushandisa nhengo dzavo dzemuviri kuti vanokwanisa kupanana mimba nevasina kuwirirana.

Vanarume vane zvidzidzo zvavanofanirwa kupuwa zvinoenderana nezveutano hwenhengo dzavo dzemuviri uye kuti vanokwanisa kuzvidzivirira sei kana vachida kuita bonde.

Vantu vanokurudzirwa kudzidziswa zvinoenderana nehutano hwemuviri wavo kana vari vantu kadzi vodzidziswawo nezvekuti veienda kunguva kana kuzvidzivirira pabonde.

Vantu vanokurudzirwa kutora zvinhu zvinovadetseredza kuti varonge mhuri dzavo vasaita vana vasina kurongwa kana vakabatana nekuti rumura wakanya.

Mitombo inoshandiswa ngevantu vanoita ngezvemitambo yakasiyana-siyana. Asi zvinokurudzirwa kuti avo vanoita nezvemitambo, vanohloiwa nguva ngenguva.

Vanoita nezvemitambo vanokurudzirwa kuva vanoita ushamwari nemvura, ingava yekunwa kana yekuzvishambidza kana vachinge vapedza kutamba mitambo yavo kuti vagare vane utano.

Vanoita nezvemitambo vanowanikwa vari panjodzi yekukuvara mabhonzo avo. Vanokurudzirwa kuti vagare vachienda kumadhokodheya kunohloyiwa kuti hutano hwavo hurambe hwakanaka.

Vanoita nezvemitambo vanowanikwa varimunjodzi yekukuwara mabhonzo avo. Kunyazi muntu aazi kukuwara mabhonzo eiita zvemitambo, unokurudzirwa kuti apo neapo aende kunoona dhokodheya.

Vanoite nezvemitambo varipanjodzi dzekukuvara mitezo dzvo dzemumuiri ,vanokurudzirwa kuti varambe beyihloyiwa ,kuwonekwa kuti havana zvitenda here.

Vanoita nezvemitambo varipanjodzi dzekukuvara mitodze dzavo dzemuviri apo vachitamba mitambo Kune mitombo inokwanisa kupuwa muntu kuti anyaradze marwadzo ipapo ipapo.

Veshe vanoita nezvemitambo vanokurudzirwa kunohloiwa, nemadhokodheya kuti vachiri neutano hwakanaka here kuti vaenderere mberi, nekuite mitambo dzavo.

Vanhu vanoite zvemutambo kazhinjitu vanokwanisa kushandisa zvinodhaka kuti vawane simba asi vanoita nezveutano vanovakurudzira kusimudza simbi kumwa mvura nekuhloyiwa nguwa nenguwa.

Vantu vanoita nezvemutambo vanokurudzirwa kuti veinge vechiita mitambo yavo ngavafambidzane nemvura kuitira kuramba vachiwedzera mvura mumuviri mavo kuitira kuti isazove shoma.

Vantu vanoita ngezvemutambo vanokurudzirwa kumbomukawo vachisimudza simbi kugwinyisa mabhonzo avo nokudya zvikafu zvonovaka muviri zvinenge zvisina kuiswa kana zvimweni zviro zvechimanje manje.

Vanoita nezvemitambo yakasiyana-siyana vanowanikwawo vane zvevanoshandisawo kumitambo dzavo, dzinoita kuti vakwanise kuhamba zvakanaka kana vachinge vakuhukana mimirenje dzavo.

Vantu vanokurudzirwa kuti vatengewo zvimichina zvinovabetsera nguva yavanenge vachida kuzvihloya kuti ropa ravo ririkuhamba zvakanaka here mukati metsinga dziri mumbiri yavo.

Vanhu vanokurudzirwawo ,kutenga zvimamishina, zvinovatarisa ropa ravo kana kuti hana yavo iri kurova sei ,kuti vagare veizviningira, vari kumhatso, vasazorasikirwa ngeupenyu hwavo.

Tiri kukurudzirwa kutivo tive tine zviro zvinowanikwawo muzvibhedhlera zvinoita kuti ukwanise kuzvihloya uri kumbatso weireketerana nadhogodheya wako ari kumushando kwake.

Zviro zvakavandudzwa zvinoshandiswa nemadhokodheya pakuonao zviri mukati mwemoyo memunthu kana pakuhloyawo zvimwe zvinhu zvinovadetsera kuti basa ravo riite nyore uye ridakadze.

Kune michina yechizvino zvino inokwaniswa kushandiswa nadhogodheya ari kubasa kwake eishandisira muntu urikumba kwake, iye anadzowo michina idzodzo. Zvinokurudzirwa kuvawo nadzo mumhatso dzedu.

Muzvibhedhlera medu mavawo nemichina yechizvino zvino inokwanisa kuona zviro zvinenge zviri mukati mwenyama memuntu kana dhokodheya chiremba kuzvishandisa kuhloyesa mutenda.

Kune mitombo yechiantu inokwanisa kushandisa makwati yavanotora pambiti vonodziomesa vodzitwa. Dzoita bukuta vantu vokwanisa kuisa mumurivo kana kuisa mubota.

Mitombo yedu yechianhu inowanikwa ichikurudzirwa kuti ngaivandudzwe ngevana mazvikokota vana muzvina fundo vozviongorora kuti aisi mitombo ingazokonzeresa zvimweni zvitenda.

Vanoita nezve mitombo yedu yechi vantu vano kurudzirwawo kuti vazivisevo vamwe vantu kuti ruzivo rupararire rwuwande vasa nyima mitombo dzavo kuti vango rapa vari vega.

Mitombo yedu yechivanhu yokurudzirwa kuti ishandiswe kuitira kuti vandu vawane kudetsereka mundaraunda yavanenge vari kunyazi havana mututso asi vanenge vane zviyayiyo zvavanenge vanazvo.

Mitombo yedu yechi anhu ino kurudzirwa kuti dei vantu vayi koshesa va wanawo zvinyorwa zvino nyorwa pamusoro payo kuiitira kuti ndaka iyeyi isa rashika ngekupera kwe vasharuka.

Tinokurudzira vanoita nezvemitombo yechiantu kuti vakwanise kunge nezvinyirwa zvavanonyora pakange nemitombo yawo kuti vazosira vana vavo nhaka yeruzivo.

Vantu vakawanda vanofa ngekushaya zivo, vamweni vanongozva kuti mashakani anoshanda, vanokwanisa kunotora mashakani embiti dzavasingazivi, votozvimwira veyiti tinodzirapa. Vamwe vanhu vachazviwuraya.

Mitombo yedu yechivantu inokwaniswa kushandiswa mbidzi vantu vanonodzura mbidzi vokwanisa kuitsenga tsenga yakadero kana kukwanisa kutora midzi dzakona vodziomesa dzoita bukuta.

Mitomb yedu yechiantu inokurudzirwawo kuti ishandiswe nomazvo vantu vasangopanana muzvizivano zvavo zvinova zvinozovapa njodzi pautano hwavo.

Mitombo yedi yechivantu inowanikwawo mamweni arimauswa mamweni dzirimbiti dzese izvi zvinhu zvinofanira kuchengetedzwa kuitira kuti nhaka yedu irambe iripo.

Vanoshandisa mitombo dzechivanhu, vanokurudzirwa kuvawo nezvinyorwa kuitira kuti ramangwana vanhu varambe veishandisa mitombo idzodzo veiiziya kuti iyi mitombo inorapa sei.

Mitombo yedu yechianhu imweni yakanaka chose yakatoongororwa ikaonekwa kuti inokwainisa kutodetsera munthu sakei yakatoiswa muzvibhodhlera kuti iwane kutengeseka zvakanaka.

Tinoramba tichikurudzira, kuti vanthu vakwanisewo kuva vanthu vanotora mitombo dzedu dzechivanthu veidzi nasirisa, veidzipawo mazita anoita kuti dziziikanwe, dzishandire vanthu.

Tinokoshesa mitombo yedu yechirungu nekuti yakavandudzika inokwanisa kumikwa zviri nyore kana kuwanikwawo zviri nyore tinokwanisawo vanhu kuti vasangotora mutombo pavadira.

Mitombo yedu yechivantu yakaonekwa iriyo ine mukurumbira pakupodza marwadzo evantu. Hino ana mazvikokota vakanoigadzirisawo, vakaiisawo muzviphepha zvinoningirika.

Mitombo yedu yechiantu ngaizikanewo ipuwewo mazita echiyungu kuitira kuti ive inonoshandiswawo kunze kwenyika veinasira yeizodzoka hayo mwunyika mwedu kuitira kuti vantu vadetsereke.

Tinohwa kudakara kana tichiona vanthu veishandisa mitombo dzavo dzavanenge dziri mumimakwasha mentaraunda yavo veikwanisa kutopona pasina miduso yakakura yavanenge vabvisa.

Kushandisawo mitombo yechivantu vowanikwawo vachigadzira maguchu awo vachiaisa muzvibhohlera zvakapedziwa zvimwiwa zveamweni tinokurudzira kuti ngavatsvakewo zvibhodhlera zvavo vozvinyorawo mazita kuti zvionekere muntu aziye kuti mutombo rudzii wandiri kutenga.

Mitombo yedu yechiandu inotorwa munzira dzakasiyana siyana vamweni vanoshandisa mashakani ,vamweni vanoshandisa ,makwati vamweni vanoshandise midzi, vamweni vanoshandise maruwa kana vana vanobarwa ngembiti dzakona.

Tinokurudzirwa vantu veshe Vanoita nezvemachechi vakwanisewo kushandisa mishando yedu dzechivantu kudetsera antu vasadzitora sekuti dzisingavaendesi Kudenga.

Mitombo yedu yechiantu yemagwasha yava kuvadhudzwawo ngana mazvikokota veinasira kuti Ive inoshandisika zvakanaka zvine chipimo.

Mitombo yedu yechianhu iri kunasiriswa nana mazvikokota yichikwaniswa kuwanikwawo painotengeswa vanokurudzirwa vanoda kushandisa mitombo yechianthu vaende kwadzinowanikwa.

Hurumende tinoi kurudzira ibatanewo ne masangano aka siyana siyana kuti ibatewo basa reku kurudzira avo vano gadzira mitombo dzechi vantu kana vanoshandisa kurapa kuti vakwanise kuto wanawo vei rarama ndizvo.

Mitombo dzedu dzechivlantu dzinoshandiswa mune zvakanaka dzinodetsera vantu kuti vave vanodetsereka pasina muduso vachidzitora muntaraunda mavo.

Zvino kurudzirwa kuti mitombo dzatino tora kana tanyorerwa ne madhokodheya kana vana mukoti tikwanise kudzi nzwisisa kuti dzinoshanda sei mukati me muviri dzedu uye dzinoda kuti tidzi shandise sei.

Magomboti edu otovandudzwawo kunyanya iro gavakava ndiro rava nemukurumbira wekurapa zvirwere zvinenge zvakati wandei saka avo vanoita nezveutano vakazviona zvakafanira kurinasirisa kuriisa muzvigumbure.

Tinokurudzira avo vakapiwa mvumo nehurumende kuti vatengese mitombo dzechivantu vaave vanomira pachokwadi vasashandisa dzimwe mitombo dzinozo kuvadza vantu mukati mweupenyu wavo.

Vandu vanokwanisa kunodzirapa veshandisa mitombo dzechivandu kana kushanyira anachiremba vanoshandisa mutombo idzi kuitira kuti hupenyu hwavo ufambe pasina budutso.

Tinokurudzirwa kuti tivewo vanthu vanochengetedza mashango avo veiziva kuti muntharaunda mavo, mune mashango anobara chiini chingarapa munthu, mune mashakani api angarapa munthu. Zvinokurudzirwa kuti vanthu, vave nezvinyorwa zvakadero.

Mitombo yechiyungu inowanikwa ichigadzirwa ichibva mumitombo yechianhu tinokurudzira varikugadzira mitombo yechivantu vakwanise kuiyi vadhudzawo kuiisa muzvigubhura zvakanoningirika

Vanoita nezvemagomboti, vanokurudzirwawo kuva nezvinyorwa zvinenge zveireketa, nezvemitombo dzavo kuitira kuti vantu vaerenge veishandisa, zvisanesa.

Tirikukurudzira avo vanodawo kutanga zvekurapa vachishandisa mitombo dzechivantu vaende kunonyeresa, nekuva nezvinyorwa zvavo zvinobvumirwa nehurumende kuti vasauraye vantu ngemitombo dzawo.

Vantu vanoita nezve kupa vanhu mutombo wechivantu vokurudzirwa kuti vavewo vanopa vamwe ruzivo rwemitombo idzi kuitira kuti zviro zvisarasika ngekuti vanenge vasiya nyika.

Utano hwedu hwakanaka hunofanirwa kuramba huchi vandudzwa humwe huchichetedzwa dzimwe migomboti dzatinodya mukati mendaramo semuriwo dzinokwanisa kuto vandudza hutano.

Vanorapa vandu veishandisa mitombo yechivandu vanokurudzirwawo ngehurumende kuenda Kuno zvinyoresa, vopuwa mapepa okuti vakwanise kushanda zviri pachena kuitira ramangwana.

Ntaka yedu yekurapa ngemagomboti irikuramba yeitopera, yeitorasika ngekuti aina zvinyorwa zvainonyorwa zvinoita kuti ienderere mberi.

Wanorapa weishandisa mitombo yemuma gomboti, wanokurudzirwawo kuti wawe nezvinyorwa uye wanasire mitombo dzawo kudziisa muzvi gumbure uye nezvipimo.

Vanthu vanofanirwa kukoroshesa vasharuka vari munharaunda mavo veigara navo pashi veikurukura kuti mbiti dzipi dzinorapa vanthu vadetsereke pasina muduso.

Vana ma zvikokota vakaona zvaka kodzera kuwadzana ne avo vanoita zveku shandisa mitombo ye chibhoyi kuti va wandudzi mitombo idzi kutivo dzive dzino ningirika.

Vantu vanokurudzirwa kutora mitombo dzavanoziva dzinoita kusimika pamizi pavo vasime kuitira kuti vasangoda kumhanya kuzvibhedhlera kana zviyaiyo zvidoko zvavanokwanisa kupedza ngemitombo yechiantu.

Zvinodakadza kuti vantu vanokarakadza nezvaiita vana sekuru vavo zvekutora mashakani veitwatwa veingonwa. Kunyazwi havana chinenge cheivarwadza asi vanenge veidzirapa kuti vagare vane hutano.

Vanoyita nezvemakomboti, vanokurudzirwa kuti vave vanthu vanenge vanemaphepha anokhombidzawo kuti vanoziva nezvemutombo dzechantu.

Kana takasarira mukati mehupenyu sevanhu vatema nekuti atidadi nezviro zvedu zvatinenge tinazvo tinodakarira kutora zviro zvinenge zvabva kuvachena teiti ndizvo zvinoshanda. Ngatishandise mitombo yedu yechi antu.

Mbiti dzedu dzechiantu dzimweni dzinobara vana vanova ivo dzinoshandiswa semutombo wekunyaradza zviyaiyo vantu vanokurudzirea kufarira kushandisa mutombo dzechiantu.

Vantu vakawanda vovimba nemadhogodheya anoshandisa mitombo yechibhoyi nokuti vakazwa kuti mitombo iyi inogadzirwa isina zvimweni zvainotutsira. Saka zvinokurudzirwa kuishandisa.

Toita nezve mitombo yechivantu vakuivandudzawo kukwanisa kutotora vachiisa muzvimwiwa zvedu kuti munhu akwanisa kupora muchiyaiyo chake chanenge achinzwa.

Tinokurudzirwawo sevantu vema vanogara mundaraunda vabatane nevasharukwa vemundaraunda kutsvaka Mbiti tozonyora pamusono pazvo kuti zvinodetsera chii uye zvinorapei.

Mitombo yedu yechibhoyi inowanikwa mumashango yokwanisa kuvandudzwawo nevanoziva zvekunyora nyora nekuti ikwanise kuvawo inoonekerawo pasi rese.

Kunevanamazvikokotawo vanowanika varikudivi rekumitombo yechivantu, vamweni votokwanisa kurima mitombo idzi muma bindu avo. Zvinokurudzirwa kuti vanhu vatevedzerewo izvozvo nyika yedu iwane mitombo.

Vantu vanoita nezvemagomboti vanokurudzirwawo kuva nezvevanonyora pamusaka pemigomboti dzavo dzavanoziya kuitira kuti nhaka iyi irambe iripo.

mitombo yedu yechianhu inokwanisa kushandiswa mashakani. Vantu vanokwanisa kumakuma vomaomesa vozomatwa vomaita kunge bukuta. Vantu votorya veipona.

Mitombo yedu yeanhu inowanikwa peshe peshe mundaraunda matinogara chinoitika vamweni havatoiziyi vakagara nayo zvinokuridzirwa kutsvaka ruzivo.

Mitombo yedu yechiahuu inokurudzirwa kuti vantu vaishandise vakangwarira kuitira kuti utano hwavo husashaishika apo aitora magomboti ari muntaraunda make.

Mitombo yedu yechivantu mizhinji yacho inoshanda ari mashakani anokwaniswa kufashaidzwa mumvura muntu otofukira kana kuzomwa mvura yakona inenge yabuda.